Shino shitima shili kutimila kulugudo ululiko ululiko kamabaale nimungaji namufeli awambile

Umutseza wemikhile khundulo khwekametsi nga wawambile kumuloba mungono akana kuloba tsinyeni khudulo khwekametsi khulikho bunyasi

Abandu nga bali khu nina khungaki khwe bibindu nga bakana khwingila mumetsi, asi aliwo tsindeka.

Khundulo khulikho tsingingi ne bisala bikali, ah kamakhongole bakemisile khwiloba ne tsinzu tsingali naabi.

Lisayilo nga lyayombekhebwa bulayi imaaso nga barayo bimuli bilayi nga khundulo khulikho ibitiima ibimile ni babandu bali khukenda.

Abandu bakali nga bali khuli khongolo balikhubafuga, bali mumetsi kamakali, ukundi wemekhile khwibale nikumuloba alikhuoba tsi ng'eni.

tsinzu tsingali tsayombekhebwa akari esi intzila ibira khundulo khulikho bisala bikali ni kamatore inyuma iliyo tsinginji

Umutsetsa ali ukusindikha tsitima enga warereko ebindu byewe, enga tsinyanya, tsinyinyi tsimali, arerekho kyimikyugwa, khunduro bayombekhakho etsu hasi haliwo bunyatsi

Tsingafu tsili khushikyewa tsatsile khwaya bunyasi inyuma wayo iliyo kimisala kimileyi khundulo nakhwo khulikho kimisala

ba'hasi ba'hulu be'hale niba'baana ba'bwe u'kundi wa'sutile u'mwana ni'byehundi ba'rere mu'lyango i'nstu ba'yombehela li'loba

Abandu bali khu khu makhongolo kamakali nga bakimisile khundulo khwekametsi ukundi abandi nga bali khu makhongolo nga bali mukari mu metsi, abaana bali kujjenda ni babandu bakhulu.

khumukunda khumukhali baramo babyalamo nabukubo umukhali khundulo khonabukubo khulikho bisaala bileyi mungaki inyuma iliyo namufeli

shi'limba shi'kali basho'mbeka a'kari wetsi'nyinji nika'metsi shi'rimba, mu'kari mwe'shirimba mulimu bi'saala bi'leyi ni bi'tima

Ibitima nga byemikhile khundulo khwenzila abandu nga balikho bakenda, khundulo itayi iliyo bisala bileyi , khundulo ukhundi khulikho bunyasi.

Kumukunda nga babyalamo bindu bikali, bakholamo ne tsintsila, itayi, iliyo kimisala kimileyi nikhundulo khulikho kimisaala kimileyi.

Umusololi wekaale kwigenya nga alikuwamba zinyeni. Alikuloba zinyeni mumenzi, kuntulo kuliko bunyaasi bugaali.

Abaana nga bali khutsila ishili khuwa nga bama imetsi basutile bibutu khumirwe, abaana bakhana ni basoleli.

umwana umusoleli wakwarire ibindu byenono yawe imaso wewe iliyo bisaala bikali nikamabaale